Enho paka yemotoka ekika kyakamunye osobola okugyeta takisi muluzungu era nga mulimu abantu abali kutambula mupaka abeidhye okunhinha oba abava okwidhira mumotoka edho edhipakinze.

Ganho makerendha gandhaghulo omuli kapisozi nha makerendha agempeke, ghona ghona omugaite tulyeta idhaggala erighonhya obulwaire obwe ndhaghulo. Ole yagya mwi lwaliro bakoba ati ee bamuzuiremu omusaadha aye bamughaire obulezi nga bakughaire kapisozi oba empeke. Eidhaggala lya mugaso inho okulidhumbila nga omuntu alwaire.

Onho omusaadha asitwire kikebe kya sanitaiza gh'engalo. Omukono ogundhi guli ghansi, ekikebe mwakityamiiza, ogundhi gwakighanhilila ghangulu. Ali mu tishaati ya bbulaka ya mikono mighanvu.

Ghanho ku lwazi lwe nhandha ghaliyo amato aga pakingibwa era nga nho mukazi asitwire omwaana ali tambula ku lwazi lwe nhandha enho musaadha ayemereire ku lwazi lwe nhandha era kumpi nha mato aga pakingibwa . Ghaliyo agakali ku maadhi agali ku gobebwa era nga ghaliyo nhe lye nkasi, omusaadha lyali kugoba nga aleta okupakinga ku lwazi lwe nhandha.

Bino bibala bya ndhaghulo n'omubisi ogubivaamu, nga enhanhansi, emithungwa, emiyembe, kaloti n'ebindhi nga enhimu. Kya mugaso inho okulya ebibala ate era kya mugaso inho okukunha omubisi okuva mu bibala.

Onho mwana musomi asitwire ebitambi mu mukono gwe oghundhi era nga ali kulumuka mu kisaaghe kyeisomero. Okwesulaku ghaali mubusubi, ghaligho emiti egiteberezebwa okuba nga guli mu kitundhu ghaali. Okisoma kirungi kubanga kiyamba okufunha abakulembeze bo mu maiso tusainhe tusomese abaana.

Eno nnhimiro erimu ebisimbe munhiriri edhakubibwa n'ekalakita era nga okwetololwa enhimiro eno ghaligho emiti.

Banho abasaadha bali babiri batyaime kuluya ghenhumba kuntebe, gyambiya yesigamizibwa kumugolu gwentebe kwebatyaime oghundhi ali mubbutusi, oghundhi ali mubigere bombi baveire koti. Kumpi nh'omulyango ogwenhumba eyaitaka era eyambaati ghaligho bbutusi, kunhumba ghangulu basibyegho ledhiyo era ghaligho emiti ebiri egyesigamizibwa kunhumba.

Omusaadha ayemereire ku mabali go mwiiga era nga asitwire omuti ogwe'irobo ali kuloba obwire bwa kanzimye nzimye nhe endhuba eri kugwayo era eziliza etandhise okwidhaku.

Enho ensolo ya mu nsiko ekika eky'ensudhe, eli mu kibira ela nga eli ghangulu ku miti, eri kulya makoola ga miti. Omukono ogundhi yegemye ghangulu ekiraga nti eli mu ibbanga oba eli ku muti kwenhinhye yeghanilire n'omukono ogundhi nga ogundhi bwegusobola okunoga amakoola bwelya.

Dhino ente dhili ibili ela nga dhili kulya mu kisaawe. Nte nhilivu inho, edhilaga akabonhelo ak'okwayibwa okulungi. Okwaaya kwetagisa kubanga amata gava mu byayo ng'ente. Kilungi okwongela okwaaya obulungi nh'okulungamya okwaaya.

Gano maka era tubona ebikolwa ebyendhaghulo ebiba mumaka nga okuyondha, ghaligho omukyala oyo ali einhuma alikweya, ghabagho omukyala atyaime kuvalandha n'abaana. Kirungi ino okulaga abaana omukwano era nokubegesa emirimo egya waka nga okweya.